uhlelo lemisebenzi yezadla lwenze impilo yabantu abatsha yaba lula ngoba kungayisibo bonke abaphiweyo kwezemfundo kukanti ngohlelo lwezandla kubalula ukuthi baziphilise ngenhlelo ezifana lokukanika izimota inhlelo ezifana lokupheka lokufunda

Abantwana besikolo abazimisele ngemfundo, bayalalela umbalisi nxa efundisa, bayayenza imisebenzi abayiphiwayo. Baphinde bazinike amathuba okuyabala.